Hal surwaal oo cad iyo madoow isku jir ah agtiisana waxbo mayaalaan waa halkaas xabo kaligiis

Een shillin somali lacag shillin somali Hal nin kursi ku fadhiyo kursigana midabkiisana waa baluug shastigana wataan waa shaati cadaan oo riid-riidmo.

Laami nin iyo naag gees istaagsan iyo gaari noha ah iyo afar bajaaj iyo hoomeey iyo sandaqad intasa hada ii muuqdo

Waxaa ii muuqda isbitaal sadax sariir yaalo sadaxda sareero piro kaga dhagan gesaha waa cadiin joodariga goa ku firaashana wa

Een waxa iimuqdo kalarwayd ahiyo dhalo shorobo ah iyo qoralkaqoran feero magacan feerada kalarkiwaa cagaar

Meeshaan 7 shey ayaa iiga muuqda 7 shay waxaa kamid ah 2 baaf 2 da baafna waxaa kukala jiro soor midna waa bariis iyo digir midna qamadi aa kujiro yacni labada juwaan mid waana digir midna waa weel oo kudhex jiro ukun iyo gas gasaca shiishida ka dhamaatah labo gasac oo yaryar labo gasac yayar oo shiishiida ka dhamatay

Hal appal kufaax iyoo cabitaan oo caad ku jiro oona shiidan oona seeka ah kortiisana waxa ku daadsan wax mad-madow caleen, sidoo kale labo caleen oo cagaar, saddexle saddex xabo oo caleen ah oo cagaar ah, agtiisana waxaa yaala Hal tufaax tuxaana waa jaran yahay.

Hal kursi kursiga yacni oo lugaha leh oo soconayo kursiga sidoo kale een wuxuu leeyahay lugo oo madmadow ah iyo biro lugihiisa oo caadi ah oo cadaan ah iyo meesha lagu fariisanayo oo madow ah babiirada mise isbuunyada waa isbuunyo madow

Halkusi kusiga meshalagufarisanaya waacadan marocadan iyo mesha lagashanayay wacadan sidokalana birirkiisana gesaha wamadow kursiga

Sacankan wax ku dhex jiro miid kawab Sido kale een basal laga sameyay miid kawabka een Sido kale een sedexabo oo qajar kor ka saran kabsar caleen o la jarjaryne kor ayu ka saran yhy

Dapaq iyo dhawor sar lapa dabaq waa qabyo dabqa kalene wuu dhisanyahay lapo midapkoodu waa cadyahy lapna midkoodu waa wali yacni wali dhismihiisa lama dhameenin

Sadex biiza magariito biiza iyo tuuno biiza biiza sadex nooc waaye waxayna ka sameysantahay bur waxay ka sameysantahay kor waxaa ka saaran black oliva iyo oodkac

Kobo jabal ah kalr kode yahay qahwi waxey dulsarahin maro madow ah

Canaha caruurta magaciisa waxaa ladhaha canaha saxa midapkiisu waa dhor midap puu kakooban yahay wana cad iyo paluug iyo gaduudiyo paluug xigeen jalana ku jiro

Een hal shaati midabkiisu cadaan wuxuuna wataa jakad yar dhexda laga gishanayo iyo fitisheri kale oo canbe ah dhowr nooc aya ka danbeeyo

Hol oo dad fadhiyan shir ayaa logu fadhiya miska ugu horeya hal nin ayaa fadhiya oo shati cadana oo rigma rigma leh iyo kofi cadana okiyalo wata talefon ayaa jebka ugu jira

Een hal baaquli oo saxan eh waxaa ku jira bays ari iyo shan xabo moos iyo tarmuus shaah iyo rooshi iyo faanto

Een meeshaan waxaa ii muuqda dad faro badan waxaa oogu horeeyo naag xijaab basali wadato waxaa ku xiga nin wato een koofiyad qamiis iyo nin kadanbeeyo shaati buluug een madow ah oo garawaati iyo 3 ilaa 5 naag iyo nin kale oo xijaab aan dhahe shaati bas eh buluug wato

Eenmekerita bidsa hot bidsa waxeykasameysantahay qamadi burqamadi iyo megerita mise tamoto bac oli iyo waxeykasameysantahay sos

Een meshan waxaa iiga muuqdo gaari dameer saxaraa kursaaran iyo dameraa kurkiisa kuxiran juwaan oocagaar ah

Halkaan waxaa iga muuqda filanjiyeer oo kor iyo hoos cabaysan alaab ku jiro waxaa ka mid ah een sadexle iyo nees iyo caanahan een caano maraaci banbanooni oo ku jira digsi garaafo

Een labo nin iyo labo badiil dabcan shaqeyhayan wilka waxa watagaran iyo madaxana waxa ugaduban bati calan eh

Gacan cilaana saran cilanaa ku sharaxan cilanka waa cilaan kafee guduud tiqana aan aheen yacni kafee xigeen aa saran lpada gacan dhinac

Meshan waxa imuqdo welmodowkujirafalor uwaxyo oAadiyo Aad uqurubadan onadhadheer ah Een falorkanawalaboqebwaye midwaafalorkan car iyo garden iyo garenxigen

Waxaa ii moqata sadx qofoo injinwera injineera ah Sadxdoodan wxii wadaw wataan koofiyad iyo okiyaalo lapaa okiyaalo wadato lapana ma wadato waraaqadiina gacnta ku wataan midna shaati madow buu wataa jaapkana qalinaa ugu jira gacantana waxa ugu jira galoofis